Moɣali noli m boŋɔ moɣali maa puuni ti mali paɣaba anu m be dipuuni paɣaba maa zaa nyaɣila jerikan nima paɣa yino yela liiga ʒee kom maa nyɛla ko'sheli din biɛ.

duu puuni n bɔŋɔ duu maa puuni teebuli ʒɛya ka tahabili tam dizuɣu ka fulaawaasi bɛ tahabili kaabooti bɛ duu maa puuni ka kɔliba nim n bɛ di puuni maa puuni

asɔri do na bɔŋɔ asɔri do n bala niriba nyɛla ban bɛ di puuni shɛniyɛla liga piɛlla ka niribaanahi ʒɛ be tuuni ka ƒɔlawasu bɛ be nyɛŋa

Duu puuni mboŋɔ niriba nyɛla ban maani duu ŋɔ ka pili helimenti nima ka niriba ayi tam ankɔran nim zuɣu ankɔran ŋɔ nyɛla zaɣ nuɣso ka shɛb tam ayonrɔk zuɣu